Misilete aana leeltannoti mini sadaati mini saada giddono buudi ce"aneemmoti saada laloho

Misile aana leelahu mannu songo ofolleewo gedena sidaamu songo ofolleewo gedenna hasaaway odoo adhay noha lawe leellaa

Misilete aana leeltannoti gidu dunnanni dargaati babbaxxtino gidu dana hirranni daddalu suuqeeti.